Momahala gomatalelepo omwa tungwa oondunda moka aatalelipo haya vululukwa uuna ya mana okweenda nokutalela po mehala moka.

Aanafaalama oyendji komikunda ohaya munu owala oohi ndhoka oonduudhe dhomomilonga, oshoka odho owala hadhi vulu okuhupa uuna ku na uupyu.

Aagundjuka mongashingeyi oyeli haya munu oondjuhwa ndhoka hadhi vala owala omayi, ngoka haya landitha kaanangeshefa aanene, moositola, noshowo kuyoyene. Ohaya landitha momikunda noshowo kwaamboka yeli taya tameke nokumuna oondjuhwa dhawo.

Uuyuni mongashingeyi sho wa hedha komeho, kapu na we ethimbo lyokulongitha oonani noshowo iipululo okupulula momapya, ashike aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula.

Nonena opu na aantu mboka haya longitha omatemo okuhelela. Aantu mongashingeyi ohaya longitha oombakumbaku okuhelela.

Otuna omithigululwakalo noshowo omihoko dhayooloka ngaashi aawambo Aakulukadhi nenge aakadhona ohaya zala oondhelela, omanga aasamane haa zala oosheshele, aakulukadhi ohaya tungu wo oontungwa.

Aantu mboka taya munu oondjuhwa, aluhe ohaya kaleke ehala moka mu na oondjuhwa lya yela. Ohaya gandja wo iikulya koondjuhwa, opo kaadhi kale dha sa ondjala.

Konyala aakulukadhi mongashingeyi oye li ya tunga omatungo ano moka yeli taya tekula oondjuhwa ndhoka hadhi vala owala omayi. Oondjuhwa odhili mo dhatungilwa mo omahala mpoka tadhi valele naampoka tadhi lile. Ihadhi lile pevi ashike odhina mpoka hadhi lile.

Monale okwa li kuna aantu mboka yali haya kala moondundu. Ano aayelele oyali nee haya shanga koondundu hoka, taya thaaneke ko iinamwenyo mbyoka yali haya longitha nenge yali haya yaha, onga iikulya yawo. Onkene ndjoka oyo nee ondjokonona yawo kutya, oyo iinima mbyoka yali haya ningi.

Uuna tashi ya pokumuna oohi, aakwashigwana noshowo aanambelewa mboka yena ehalo lyokumuna oohi, oha yeya kaanafalama yoohi opo yeye ya tale nkene aantu haye shi ningi, opo wo nayo ya itungileko.

Oothelangu ohadhi imi komuti nohadhi likolwa ko, opo dhi vule okulongithwa okuninga iizalomwa, oongaku noshowo uundjato.

Uuna uupyu wa indjipala mombuga, omamanya ohaga tende kashona nakashona, sigo ga tanduka kumwe muupambu uushona. Molwa uupyu mboka owundji mombuga.

Aanafaalama yamwe peha lyokulongitha nenge lyokukuna iikunomwa yawo mevi. Ohaya longitha iikwatelwa mbyoka ihaayi longitha evi lyasha okukuna iimeno yawo.

Oshoka uuyuni owa putuka paife, aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga helele nokutekela lumwe aluke pethimbo mpoka.

Aanafalama yamwe, ohaya muna owala oongombe odho adhike, ashike mboka yena oofalama oonene, ohaya munu iikombo noshowo oongombe.

Aantu mboka haya kunu iikwamboga nosho wo iiyimati, ihaya tegelele okukuna owala pokufu, ashike ohaya kunu kehe ethimbo, molwashoka ohaya longitha ominino dhomeya okutekela iikwamboga yawo nosho wo iiyimati yawo.

Omukalo ngoka gokulongitha ominino ndhoka hadhi ziya omeya dhuukitha pomakota giimeno ohadhi kwathele iimeno opo yi koke nawa yo yaa se omutenya oshowo yi kale ya ziza nawa kehe ethimbo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longitha we omatemo, okuyelekanitha evi nenge okutatula omamanya ya vule ku kuna. Ashike ohaya longitha uumbakumbaku mboka hawu tatula omakuma nokuyelekanitha evi, opo li vule okukunwa nawa.

Uuna aanafaalama yoohi ya kwata mo oohi dhawo ya ka landithe tango oha ye dhi yogo nokudhi yoolola mumwe naandhoka dhina omwenyo opo ya landithe oohi dha yela.

Omahala ogendji ngaashi ngoka ge na omamanya, ihamu mene iimeno oyindji, ashike ohamu mene owala omwiidhi niimeno yimwe iifupi mbyoka yi na omidhi omile dhokunana omeya mevi.

Aantu mboka haya muno oohi, ihaya pe owala oohi iikulya mbyoka yi na uundjolowele wa gwana po, ashike ohaye dhi pe wo omiti, ano ho umbile omuti ngoka moshinima moka mu na oohi, opo dhi gamenwe komikithi dhi ili nodhi ili.

Mongaashingeyi aantu ihaa tegelele we omvula yi loke opo iimeno yawo yi telekelwe, ashike ohaa longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu hadhi tekele pomakota giimeno nohayi kala ya ziza nawa kehe thimbo.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya tegelele we pokwenye, ya vule oku longa ashike ohaya longo kehe ethimbo, molwaashoka ohaya longitha ominino ndhoka dha tsuwa uumbululu, oku tekela iimeno yawo.

Aanafalama yoohi aluhe ohaya opaleke nenge nditye ohaya kuthamo oohi momahala mokadhili yashiwe oku opalekamo mu kale mwa yela.

Aanafaalama yongashingeyi ihaya longitha we omatemo oku tatula oluma, ashike ohaya longitha omambakumbaku opo ya tatule oluma lyo evi li kalepo opo sho taya ka kuna ombuto otayi pitimo nawa nuupu.

Aanafalama yongashi ngeyi ihaya longo we nuudhigu oshoka oyena uumbakumbaku mboka haya longitha okuteya iilikolomwa yawo.

Nonando aanafalama yamwe haya meneke iikwamboga yawo momavi, opuna woo mboka haalongitha iikwatelwa yontumba okumeneka iikwamboga iitaalongitha Evi.

Omugongo ogo gumwe gomomiti ndhoka dha simana Pashiwambo, oshoka ohagu imi iiyimati mbyoka hayi ithanwa oongongo, mbyoka aantu uuna ya pi haye yi kolo, tamu zi omagongo ngoka haga nuwa.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi vulu oku munwa, ashike oshingulu ohashi vulu oku longithwa iinima oyindji. Ano iinkene yashingulu ohayi vulu okuninga omagadhi, othewa yokwiiyoga noshowo yokuyoga iiyaha.

Efuta olyo limwe lyomuushitwe mbyoka yili yasimana hayi nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili . Omuna oohi dhomaludhi gi ili nogi ili ngaashi ookangulu, nomasipangela.

Aantu oyendji ngaashi muEuropa omagumbo gawo oyega tunga moondundu ano momamanya omo yeli ha yazi naakwanezimo yawo.

Aantu yamwe ohaa longitha omatemo mokuninga uumpungu wokukunina oombuto dhawo, ashike yamwe ohaalongitha uushina mboka hawu ningi uumpungu wokukunina.

Aantu yaza kiilongo yokokule ohayeya moNamibia opo yeye ya tale iinamwenyo mbyoka yili mEtosha ngaashi oondjamba noshowo oongalangombe.

Aantu oyendji momikunda oyeli taamunu oondjuhwa dhoka haalanditha kaanangeshefa aashona nosho wo aanene opo yamonemo iimaliwa yo ku ikwathela.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya shitika, ano ya shitwa nawa oshoka, ohayi iyogo yoyene nomukati, hayi itile omeya olutu aluhe.

Moshilongo shetu Namibia, otunamo omihoko odhindji, nohadhi zala iikutu ya yooloka. Opuna yamwe haya zala iipa yoongombe, ya hikwa nawa.

Aaniilonga oyendji ohaa tula mo omafudho, opo ya ka talele po kiilongo yi ili noyi ili. Oye hole okuya komahala hoka ku na uunshitwe uuwanawa, opo ya vule okuthaneka nokutyapula pamwe nayakwawo, uushitwe.

Aanafaalama yalwe ota ya tekula oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi ngoka ha ya kalanditha moositola noshowo kaanangeshefa mboka aanene.

Omolwa oondando dhomavi ga indjipala ngoka geli pooha dhoondoolopa, aantu oya tokola opo ya ka tunge omagumbo gawo kooha dhoondundu, oshoka evi lyaahoka ihali futilwa nando.

Onkoshi oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka ye edhililwa mEtosha. Ohayi li owala onyama nolundji oto adha tayi kwata mo nokudhipaga iinamwenyo mbyoka yi li mEtosha ngaashi uumenye.

Oohi odho dhimwe dhomomaliko goapnshitwe moNamibia, ohadhi vulu oku longwa dha telekwa nale, dhili moondooha, dhili muunayilona, oombihu toka teleka mwene kegumbo nenge dhina omwenyo, to ka muna kegumbo ngoye mwene.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno, ethimbo limwe ihaya kunu owala oshimeno shimwe ashike, ohaya kunu iimeno yayooloka ngaashi omapungu nomakunde.

Aanafaalama aanene ohaya munu oondjuhwa odhindji ndhoka hadhi kala dhili metungo dha tulilwa mo omeya nosho wo wo iikulya nohamu kala mwa yela nawa.

Otuna omaludhi guudhila owundji noshowo omalwaala guudhila ga yooloka. Opuna uudhila mboka wafa omiti nande okeli komuti itoka dhimbulula.

Otuna omalwaala noshowo omaludhi gi ili nogi ili ngaashi oongombe oombulutse noshowo ndhoka dhina ooniga . Otuna woo omalwaala ngaashi omatokele nomaluudhe.

Aanafalama aluhe ohaya longithwa omunino ngoka gwatsuwa oombululu, oku zila omeya pomakota giimenoo opo aluhe yi kale yina omeya yo kayise enota.

Monale aanafaalama oya li haya longitha oombike okutatula mo omamanya ngoka omadhigu mepya. Ashike mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tatulamo omamanya opo aantu ya vule okukuna.

Oshimbombo osho shimwe shomiikulya mbyoka yasimanekwa komuwambo unene tuu shoka shomahangu. Ohashi telekwa nde tashi tulwa pelilo.

Oombulutse odho oongombe dhomalutu omawanawa oofupi kaadhina ooniga. Odhina omaluvalo omawanawa ano halu vala uutana wongushu , hadhi vala woo uutana tawu kalele. Ihe naandhoka oondumentu nadho odhina oombuto ombwaanawa.

Aanafalama aluhe ohayo opaleke omahala gawo gomeya, opo oohi dhaase koongaga dho dhi kale monkalo ya yela

Aantu, ihaya munu owala oondjuhwa, ashike ohaya munu woo oombaka dhoka hadhi pewa owala iikulya dhafa oondjuhwa, hadhi hadha dho dhene no makaha hadho, ta dhili dho dhene

Aanafaalama yonale, oya li haya dhike iigunda yawo moka ha ya edhilile oongombe ashike, aanafaalama yongaashingeyi , oyatunga omatungo , moka haya edhilile oongombe dhawo ano omo hadhi kala, itaadhi zi mo.

Otu na omaludhi ogendji goondjuhwa, ngaashi ooNakathingo, ano oondjuhwa ndhoka dhi na oothingo oonde, ashike kadhi na sha omalwenya mothingo, nokomitse kaku na sha omalwenya.

Monale aantu oya li haya tungu omagumbo gawo nomiti ashike mongaashingeyi aantu otaya longitha omukalo gwopaife gwokutunga omagumbo noondhopi ano omagumbo ngoka geli ko ogendji paife ogomakuma.

Opu na aantu yamwe haya tekula omayoka ngaaahi yokoChiina, noyena oofalalama dhomayoka hoka aantu ha yeya okutala nkene haga tekulwa.

Otu na omaludhi gi ili nogi ili goondjuhwa dhOshiwambo ngaashi, kakunyu, ondjuhwa ndjoka kayina omalwenya komutse.

Mongaashi ngeyi aanafalama ohaalongitha eshina lyokuteta omwiidhi gwoongombe nokuguninga ongonga ethimbo mpoka.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka taya adhika pomahala ngaashi Etosha, shoka tashi u like kutya ongolo oya simana koshigwana tashi ya.

Aanafalama ohaya kunu iinima ya yooloka, opuna mboka ye hole okukuna omapungu shiikwatelela kutya evi lyomepya lye ohali meneke shithike peni.

Uuna oondjuhwa tadhi silwa nawa oshimpwiyu ngaashi, okupewa iikulya yagwana, okupewa omeya ga gwana, noshowo omiti, ohadhi vala omayi ogendji, nohadhi katendula uuyuhwena wuna oonkondo, nowuli nawa komalutu.

Aantu yaza kiilonga yili noyi ili ngaashi America ohaye ya okutala iimuna mbyoka ya edhililwa momahala ngaashi Etosha, omuna nee ngaashi oondjamba.

Momalukalwa getu otuna mo oondjuhwa dhi ili nodhi ili ngaashi oonkiintu noondumentu ano omakondombolo. Otuna mo wo oondjuhwa dhi na omalwaala gi ili ngaashi oondjimbi, oondudhe, oontiligane, oombundu naandhoka dhuutotona uutokele nuuluudhe.

Aakwashigwana oyendji oya tunga omahala gokumunina oohi, ano yeli taakokitha oohi ndhoka dhoku landitha opo yamonemo sha shomondjato yavule okwiikwatha yo yene.

Nonando opuna aanafaalama mboka ye na iimetitho yoku meta mpoka taye ya oku kuna iimeno yawo, yamwe ohaya longitha owala iiti okumeta mpoka tayeya oku kuna iimeno yawo.

Aanafalama omathimbo gamwe ihaya tegelele oohi dhi mane okuvala ashike ohaya kutha mo omayi moohi opo ya vule oku ke ga kokeka manga omashona.

Muuyuni mbuka wa putuka, aanafaalama iha ya tegelele oku kuna pokufu ashike, ohaa kunu kehe ethimbo, oshoka ohaa longitha ominino ndhoka dha tsuwa uumbululu, hadhi tekele iimeno. Omeya guuka pekota.

Aagundjuka oyendji momagumbo, oyeli mo taya munu oondjuhwa, dho kuvala omayi ngoka haya landitha kaa nafalama aashona naamboka aanene ya vule oku mona mo oshimaliwa sho ku ikwathela.

Onkoshi oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka ya nika oshiponga nohayi li owala onyama oyo awike. Odhi li dhe edhililwa momahala ngaashi Etosha.

Omapungu ogo gamwe gomiimeno mbyoka aanafalama ye hole, nenge haya meneke unene oshoka, ohaga landwa kaanafaalama oshowo kwaa mboka ye na oositola oonene.

Konima yokuteya, aanafaalama ohaya yungula, nokupakela iilikolomwa yawo mooshako. Iilikolomwa ongaashi, iilya yomahangu, iilyawala, omakunde noshowo omapungu. Iinima mbika ohayi kalandithwapo, yilwe ohayi thigwa megumbo, opo aantu yalye.

Oonkoshi odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya nika oshiponga shosho wuwete dheedhililwa moondhalate ngaashi tadhi adhika mEtosha.

Aanafalama yamwe ohaya kunu iikwamboga yawo momapya, ashike yamwe ohaya kunu momatungo moka haya kunine miikwatelwa yontumba.

Aanafalama ohaya longitha ominino ndhoka dha tsuwa uumbululu okutekela iimeno yawo omeya guuka pomakota ohashi kwathele iimeno yikale ya ziza nawa kehe ethimbo yo kaayise komutenya.

Ombuga olyo ehala limwe ndyoka lya kukuta moka twa adha mo omamanya niimeno ngaashi omwiidhi, uuno nosho wo iizimba.

Aantu pethimbo mpoka kaaye na shoka taya longo nenge ye li momafudho oye hole okutalela po omahala gi ili nogi ili. Hoka haya yi nootenda dhawo dhokulala nosho wo omahauto gawo goku enda mpoka yu uka. Oye hole wo okuya momahala ngaashi moondundu, momahala giinamwenyo nosho wo omahala mpoka pu na ombili.

Moshilongo shetu Namibia otuna mo iinamwenyo mbyoka ya gamenwa, ano ye edhililwa momahala ngaashi, Etosha. Oyo nee oompo, noshowo oongolo.

Aanafaalama oyendji ihaya thikile yakuna oombuto dhawo dhomiti mevi ashike tango ohaya kunu muukwatelwa etaya tegelele yi koke opo nawa ye keyi kuthemo eta yewu tsike mpoka puna uuhoho nomeya ga gwana.

Mongashingeyi uunamapya owuli wa ningwa uupu oshoka aantu ohaya longitha omambakumbaku gi ili nogi ili. Opuna omambakumbaku gokupulula, opuna omambakumbaku goku yelekanitha evi , opuna omambakumbaku gokukuna noshowo ombakumbaku gokuteya.

Omatama ogo gamwe gomiiyimati mbyoka hayi kunwa kaanafaalama, ano haya kunu pethimbo lyokufu mpoka omvula tayi loko nawa nenge pokwenye uuna taya kala taya tekele yoyene. Omatama oge li haga landithwa kaantu oyendji, sho osho wu wete kutya aanafaalama ogo haya kunu olundji.

Uushitwe osho oshinima shimwe oshiwanawa ano aantu oyendji uuna yuuvite nayi nenge aningwa nayi, oha zimo megumbo ndele etayi pehala mpoka e wete kutya ope na uushitwe uuwanawa, ta tameke okuthaneka, ta tameke oku kala tadhiladhila nawa nenge aakuutumba a mwena uuvite owala ombili ye.

Oombwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tila uupyu unene. Uuna ya pupyala nenge yuuvite uupyu owundji, oto adha tayi hetha unene, noyi hole okuya momeya opo yi kale ya talalelwa.

Ondjima osho oshinamwenyo shimwe hashi kala miihwa. Ohashi li onyama, nosho wo iiyimati niikwamboga. Ashike ohashi ihumbata owala sha fa omuntu.

Aantu yonale kayali yena iihauto yoku longitha okuya kiilongo yi ili noyi ili ashike oyali haya longitha oonkambe onga iiyenditho yawo.

Uusino owo wumwe womiinamwenyo mbyoka yasimana, ano yagamenwa kepangalo. Oyili yeedhililwa momahala ngaashi Etosha National Park moka aakwiilongo hayeya okutalelapo.

Aantu mboka yena omapya omanene nande ena oofaalama oonene ohaya longitha omambakumbaku ge vulithe pu limwe oku pulula opo ya mane mbala.

Omagumbo gopamuthigulwakalo gwAawambo oga tungwa nomiti. Oondunda nadho odha dhikwa nomiti nodha tungwa noohozi.

Momikunda aagundjuka oya ninga uungundu wuunamapya ano mboka yeli tayii longo okumeneka iimeno, ohaya longitha uunayiilona wokumeneka iimeno moka haya kunu iimeno yawo.

Efuta olyo ehala lyenyanyu hoka aantu haayi , yamwe ohaya ka mbwinda, yamwe ohaya ka kuutumba owala komintuni taya tala uunshitwe, no yamwe ohaya ka landitha Iinima yawo, ashike oko aantu haya kala ya nyanyukwa nohaya dhimbwila omaudhigu gawo.

Moshilongo shetu shaNamibia otuna mo omalukalwa moka aatalelipo haya lala, uuna yeya okutalelapo komahala ngaashi, Etosha, noshowo Efuta.

Uuna sheya puunamapya aanafalama oye hole okukuna omapungu ,omakunde oombundukufwa noshowo iilya noshowo iilyawala aluhe ohaya kunu shi kwatelela kombepo kutya oyili ngiini uuna ngele opuna omvula ya gwana nenge kapuna omvula ya gwana ombuto oyo tayi mono kutya ngele oya gwanenwa.

Onduli osho oshinamwenyo shoka shili shagamenwa no hashi adhika momahala ngashi mEtosha. Onduli oshinamwenyo shina othingo onde, omagulu omale nothika onde, noshili oshinamwenyo oshi ti lithi kaantu yamwe.

Omolwa uupyu mboka wu li mombuga, omamanya ohaga tende uuna kwa pupyala, molwa uupyu mboka owundji.

Ombwa yomomeya oyo yimwe yomiinamwenyo yomefuta. Uuna ya dhipagwa, omagadhi ngoka taga zi mo ohaga longithwa oku aludha omakutsi. Ohaga gwaywa woo opo ga keelele oombepo oombwiinayi.

Oshikukuta osho shimwe shomiinima mbyoka hayi etitha ondjala moNamibia. Ohashi etithwa komvula ndjoka onshona ano omvula itaayi loko nawa noshowo omutenya omule. Iimeno ngaashi omapungu ohayi si po.

Otuna oongombe dhomaludhi gi ili ngashi oombulutse. Oombulutse dhoka ka dhina ooniga dho aluhe onhupi dho onene molutu nuutana wadho oha wu kala wuna omalutu omawanawa.

Oondjamba odho dhimwe dho miiyamakuti mbyoka ya nika oshiponga, sho osho wu wete ya edhililwa momahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha, oshoka ohayi vulu oku dhipaga omuntu.

Komagumbo gomiti oondjuhwa ohadhi lala komiti nenge miihwa, ashike mboka ye na omalukalwa goondjuhwa ngaashi iikuku oko haye dhi tula ye dhi tulila ko woo niikulya kaadhi se ondjala.

Methano muka otamu monika eshina lyo ku teya olwiishi. Eshina ndika ohali longo iilonga oyidji pa lumwe ngaashi: oku teya, oku yungula olwiishi, oku yoo lola olwiishi no kubpakela olwiishi mooshako.

Aantu ya za komahala giili no giili ohaya ka talelapo kehala lyontumba hoka aantu taya munu oohi opo ya longwe nkene haye shiningi nayo yeke shininge wo.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yi li ya simana moshilongo shetu. Odha gamenwa momahala ngaashi Etosha naatalelipo oko haya yi ya katale nkene dhi li.

Momagumbo gokomikunda aantu ohaya li iiyimati ngaashi, oondunga noshowo oonyandi. Ashike momagumbo gomoondoolopa, aantu ohaya li iiyimati ngaashi, omandjembele noshowo omayapula.

Aanafalama mboka yena omahala gokumunina oohi, ohaya ithana aakuluntu noshowo aagundjuka yomomikunda dhawo, opo yeya longe nkene yena okumuna oohi, momagumbo gawo.

Ondundu oyo yimwe yomiishitwa mbyoka ye ya po yoyene, ano inaayi ningwa komuntu. Koondundu ohaku adhi ka nee ngaashi: omwiidhi, uumuti mboka uushona , ano omano. Ohayi adhika nee ngaashi kiitopolwa mboka yokuumbugantu ngaashi oTsumeb, Ovenduka noKhorixas.

Monale aantu oya li haya longitha oombike okutatula omakuma ngoka omadhigu konima yokupulula, ashike mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tatula omakuma konima embakumbaku lyapulula opo ombuto yimene nuupu.

Aantu oyendji pethimbo lyawo ndyoka kaayena sho taa ningi, oye hole okuya pokuma ndele e ta tala uushitwe, ta tala kiimeno, ta tala koondundu, ta tala kegulu ,tala ano nkene uushitwe wuli.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omikalo dhi ili nodhi ili dhoku tekela. Yamwe ohaya longitha okutila nenge okutula omeya moondjila dhofoola, opo iimeno yikale ya talalelwa yo yi kale inayi sa omutenya.

Omahala gamwe ngoka gakukuta, ano ihaamu loko naana omvula, ihamu kala lela iimeno oyindji, ashike ohamu adhika owala omwiidhi, nenge nomuti gumwe aguke.

Oshikwiila osho shimwe shomiikulya mbyoka yi holike kOmuwambo. Ohashi ningwa nuusila womahangu mboka wa tsuwa ompanda, opo shi kale tashi nika nawa.

Aantu ohaya longitha oombautu oku taaguluka omilonga noshowo omadhiya ngoka omale, opo kaya se omeya nenge ya ningineko.

Moshilongo shetu Namibia otunamo iiyamakuti mbyoka yili yeedhililwa moshikunino shiinamwenyo metosha. Metosha otamwadhika nee iiyamakuti ngaashi uumenye, oondjamba, oongolo nosho woo oonduli.

Opuna iikwamawawa nenge ondhila dha yooloka, opuna dhoka hadhi li iilya, omwiidhi nonyama. Ondhila dhimwe ohadhi kala pooha pomatale dha tegelela oohi nenge shoka sha nika onyama shi li medhiya shi vule okulya.

MoNamibia otunamo uudhila mboka ihawu tila omayoka, uuna ka tsakanene neyoka ohaka tameke okukondja nethimbo limwe ohakeli dhipaga thilu thilu.

Nonando aantu ye na omambakumbaku go ku pulula omapya gawo, yamwe ohaya longitha uushina mboka wokupapula evi, opo li vule okukunwa.

Aantu yamwe ohaya longitha iipululo mbyoka hayi kala ya nanwa koonani okupulula omapya gawo. Ashike mboka yena omapya omanene unene ohaya longitha omambakumbaku okupulula.

Oongombe oonkintu dhoka hadhi ithanwa frishen odho dhimwe dhoka ha dhizi omahini ogendji, ano omahini ngoka tushi ha ga landithwa moostola ogo gamwe ngoka ga za moongombe muka.

Oonzi odho dhimwe dhomiinamwenyo ya simana, oshoka ohadhi zi omalufufu ngoka haga longithwa oku longa iikutu noshowo iikumbatha.

Aakwashigwana mboka yena ehalo lyokumona oohi ohaya ka talela po komahala hoka kuna aantu mboka yena oohi nohaya ka pulapula omapulo ya tseye nkene hashi ningwa.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya edhilililwa moondhalate ngaashi mEtosha. Aantu ya za kiilongo ya yooloka ohaye ya okutala oondjamba mEtosha.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yedhililwa momahala ngaashi Etosha yoyene onde mothika yina othingo ondendeka, yina omagulu omaleleka na ohayi li omafo komiti nosho wo omwidhi.

Oombaka odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi vulu okutekulwa kaantu. Ohadhi li iilya nohadhi pewa omeya opo dhi vule oku koka nawa.

Moshiwambo ngele megumbo omweya aayenda ihe oshiyelelwa osho ndjuhwa ihashi tetwa ashike ohashi tulwa owala metiti aguhe oshoka aayenda ihaya to polelwa.

MoNamibia otuna mo omahala ngoka gomatalelepo ongaashi okoondundu hoka taku adhika omavi giigongela gogene ganinga oondundu paushitwe. Aantu oko ne haya yi hoka yaka talelapo taya londa ne koondundu hoka.

Omuthitu olyo ehala ndyoka li na iihwa oyindji noshowo omiti dhomaludhi ogendji, moka to vulu oku adha mo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili.

Aantu oyendji miilongo yiili no yiili ohaya ende koompadhi iinano iile okuya komagumbo gawo nenge okuya kondoolopa oshoka kapunasha oohauto, niimuna mbyoka hayi longithwa iiyenditho ngaashi, oonkambe nuundongi oya pumba miilongo moka.

MOmahala moka aantu haya munine oohi, ethimbo limwe ohamu kala mu na uudhila ngaashi omakodhi ngoka haga yakula oohi momeya nonkene oya kotoka, ohaya tulako oonete opo kaa dhi vule okulyamo oohi.

Monale aantu oyali haa longitha iipululo noshowo oonani okupulula omapya gawo. Ashike sho uuyuni wa putuka aantu ohaa longitha omambakumbaku okupulula.

Aanafaalama yoohi aluhe ohaa pe oohii dhawo iikulya ya gwana opo kaa dhi se ondjala. Ngele odha si ondjala ihe kapuna iikulya, ndhoka oonene ohadhi tameke okulya po ndhoka oonshona.

Uuna aakwati yoohi ya mana oku kwata oohi, ohaya hogolola mo oohi ndhoka oonshona nenge dhafa tadhi ehama, opo ye dhi shune mo mehala moka ye dhi kutha.

Onduli oyo oshinamwenyo oshile kiinamwenyo ayihe muuyuni oyi li wo onga oshiyamakuti shoka sha edhililwa moondhalata dhepangelo ngaashi mEtosha.

Komagumbo gokomikunda Oondjuhwa ohadhi valele omayi gadho miihwa nenge puukoololo momagumbo. Ashike Oondjuhwa dhoka tadhi silwa oshimpwiyu ngaashi komagumbo go koondoolopa odha tungilwa ehala moka hadhi valele. Omo woo hadhi lile, ehala lya yela nawa

Medhiya ohamu mene omavo, ngoka haga kala gena oosheno dha sheneka nawa, gena omafo omanene geli kombanda yomeya. ohaga kala gena etindi ndyoka aantu olyo ha yali, eyihu nenge lya telekwa.

Aanafaalama mboka yena omapya ogendji ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo ya vule okukuna oombuto dhawo.

Aatalelipo uuna taya talele po omahala ngoka gena iiyamakuti ngashi oonkoshi, ohaya kala nokuthaneka omathano nosho wo okutala nawa nomeho.

Mefuta otu na mo omaludhi gi ili nogi ili giinamwenyo, moka tuna mo oohi dhi ili nodhi ili. Otu na mo oohi dhomalwaala gi ili ngaashi otuna mo oohi oontiligane, oohi oontokele, oohi oombulawu, oohi dhuutotona ngaashi dhimwe dhi na olwaala oluluudhe nolutokele.

Aantu mboka taya munu oohi aluhe ohaya pe oohi dhawo iikulya opo dhi kale dhina uukolele dho kaadhi lye oonkwawo uuna dha sa ondjala.

Aakwashigwana mboka yeli momikunda na oye na ehalo lyo kwiilonga nkene aantu haa kunu, oha yeya komahala hoka ku na aantu mboka ye na ontseyo na ohaa longwa nkene hashi ningwa yo oye keshi ninge woo.

Aanafaalama omathimbo gamwe ihaya tegelele omvula oyo yi loke ano yi tekele iimeno yawo, ashike ohaya longitha ominino oku tekela iimeno yawo, opo yi vule oku koka nawa.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longitha we oku kuna koompadhi ashike ohaya longitha omambakumbaku, ngoka haga kunu nawa moondjila, lyu ukilila naasho omuntu toya wuka teye, oto teya owala momukweyo nethimbo nomeendelelo.

Ondjima osho oshinamwemyo hashi ihumbata shafa omuntu ashike ohashi kala momuthitu. Ohashi li nee iikulya ngaashi iiyimati, iikwamboga noshowo onyama.

Moondundu ohamu mene iimeno ngaashi omwiidhi, iizimba noshowo omano. Ihamu mene omiti ndhoka ominene.

Aantu yamwe ohaya munu oondjuhwa dhokukala owala megumbo nande dhokulya megumbo, ashike mboka ye na oofalama ohaya munu oondjuhwa dhokulanditha.

Monale aantu kaya li haya longitha iihauto onga iiyenditho, ashike oya li haya longitha oonkambe okuya kiilongo yi ili noyi ili, okuya kondoolopa nenge okuya kiilonga.

Onduli oshinamwenyo sha gamenwa notayi adhikwa momahala ngaashi Etosha. Yoyene ondjimbi molwaala yina omalwaala omatokele.

Omuti gwomugongo ogo gumwe gomomiti dhoka dha simanekwa kaawambo, oshoka oha gu imi iiyimati mbyoka ha yi ithanwa oongongo. Oongongo ohadhi tendwa opo mu ze omahuku, goku ninga omagadhi, haga ithanwa onzowe.

Ongalangombe oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yili ya gamenwa ano ya tulwa moondhalate. Ohayi monika yafa ongombe ashike ooniga dhawo odha petela meni yo oyina omandjafufu ogendji unene.

Oshini olyo ehala ndyoka aantu haya longitha pashiwambo uuna taya tsu iilya noha yalongitha omihi ndhoka dha hongwa momuti gomusati. Oha ya longitha wo oluhwati oku kombelela iilya.

Otuna omaludhi ogendji goondjuhwa noshowo omalwaala gi ili nogi ili , ngaashi otuna omakondombolo noshowo oonkiintu. Omalwaala ongaashi oondjuhwa ndhoka oonduudhe dhimwe oontiligane dhimwe oontokele nadhimwe oombundu.

Omatama ogo gamwe go mwiikunoma mbyoka aanfalama ye hole oku kuna olundji, oshoka aantu oyendji mboka taya landitha mo mapandanda ogo landitha olundji shi vulithe iinima yimwe ngaashi oonyanga.

Iigandhi oyo aawambo haya longitha okupungula iilya yawo yomahangu. Iigandhi oya tungwa miiti yomusati nomoni hwiya dhomusati, uuna aantu ya tulamo iiya ohaya kolonga ko neloya nohaya sikileko nondunda ndjoka yatungwa momwiidhi.

Ondjuhwa ya kashiwambo, oyo yimwe ndjoka ya simanekwa kaawambo. Uuna muna aayenda megumbo, oyo hayi dhi pagelwa aayenda, etayi tulwa metiti inaayi tetwa.

Kiilongo hoka kaakunasha oondjamba aantu oha yeya kutala kiilongo ngaashi shtu sha Namibia, oshoka osho shimwe shomiilongo mbyoka yina oondjamba.

Ombuga oyo yimwe yomomahala ngoka ga pupyala unene oshoka ihamu lokwa omvula onene. Iimeno mbyo hayi kala mo ongaashi owelwitscia, uumwiidhi nosho wo omano.

Aantu monale oya li haya longitha omamwitho oku teta omwiidhi momapya gawo, ashike mongaashingeyi sho uuyuni wa putuka, ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tete omwiidhi noku gu gongela.

Pashiwambo uuna aantu ya mana okuteya noku yungula po iilya polupale ohayi pungulwa moshigandhi shoka sha tungwa niiti nomihwiya dhomusati, ohaku sikilwa ondunda ndjoka ya tungwa nomwiidhi.

Muuyuni wonale okwali pwakala aantu mboka yali haya kala miihwa hayi ithanwa aayelele oyali haya painta koma manya opo yu ulike kutya pehala mpoka opo yali.

Oonkanga odho dhimwe dho miikwamawawa ndhoka hayi tekulwa mo magumbo. Ohadhi pewa iikulya no hadhi vulu wo oku kala moluhwa kehe ethimbo.

Ombakumbaku oyo yimwe yo miilongitho yuunafalama mbyoka hayi longithwa okupulula omapya noyi li hayi longithwa wo iinima yimwe yi lipo.

Opuna oongombe ndhoka dhi hole oku enda unene, unene tuu onkiintu nohadhi vulu dhi kane onkene aanafalama ohaye dhi mangele oongodhi mothingo opo shi kale oshipu okudhi kwata uuna tadhi matuka nenge okudhi konga.

Aantu mboka yali ko monale ngaashi aayelele oyali haya thaaneke komamanya omathano giinamwenyo noshowo gaantu shoka tashi ulike kutya pehala mpoka opo ya li.

Aanafalama yamwe ohaya fala oongombe dhawo, nenge iimuna yawo yikanwe komatale. Ashike mboka yena oopomba dhomeya gayela, ohaya nwetha iimuna yawo moofalama dhawo, tadhi nwine momatemba.

Aahimba oyo aantu yamwe mboka ya simaneka omuthigulwakalo gwawo. Ano ohaya zala iiteta, mbyoka yalongwa moshipa shiinamwenyo, ngashi iikombo, noshowo oongombe.

Omolwa ondando yevi nosho woo olusheno nomeya ngoka gaya pombanda aantu oya tokola opo yaka tunge omagumbo gawo kokule noondolopa moondundu moka ihaamu futilwa.

Miilongo oyindji yomu Afulika, aantu oyendji oya tungila moondundu, oshoka omahala ngoka geli moondolopa ogena ondilo, go gamwe, aantu oyu udhamo unene.

Otuna omahala gi ili nogi ili, tuna oshiheke, moka tamu adhika omiti dhi ili nodhi ili , hadhi kala dha mena dhili mumwe. Ohamu kala nee iinima oyindji ngaashi omayoka nuudhila womaludhi.

Monale aantu oyali haya longitha iipululo mbyoka hayi kala ya nanwa koonani okupulula omapya gawo ashike mongashi ngeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo.

Aanafalama ohaya kunu iinima ya yooloka ngaashi oonyanga ndhoka odho dhili unene hadhi landwa kaantu mboka haya landitha momapandanda komatala noshowo kaanangeshefa aanene.

Ombuga ehala ndyoka ihali lokwa nande olya lokwa ihali lokwa lela omvula onene. Omuna uupyu owundji mo ihamu mene oshimeno kehe. Uuna wa adhamo oshimeno ongaashi omwiidhi nomano.

Ombuga olyo ehala ndyoka ihaamu lokwa, mu na uupyu owundji, ihaamu mene kehe oshimeno, ngele owa adha mo oshimeno, ongele owala oWelwitchia nenge uumwiidhi mboka uushona nenge uumuti uushona ihe oomboka womidhi ndhoka dha ya mokule dhoputhipa omeya mevi.

Aanafalama yoondjuhwa aluhe ohaya kaleke omahala gawo goondjuhwa ga yela, oshoka oondjuhwa ohadhi vulu okusa koongaga, uuna mokuma mwa kaka. Ohaya tula mo wo iikulya nomeya opo dhaa se ondjala.

Oonkambe odho dhimwe dhomiinamwenyo ndhoka dha longithwa nale kaamasane oshowo kaakulukadhi onga iiyenditho yokuya komahala gi ili nogi ili.

Aanafaalama yoohi manga inaaya tula oohi dhawo moka hadhi muninwa, tango oye hole okuhogolola mo oohi ndhoka dhi na omwenyo, mwaandhoka kaadhi na omwenyo. Ta hogolola mo ndhoka oonshona, dhi ikalele, opo kaadhi ka like po kwaandhi oonene.

Otu na oondjuhwa dhomaludhi ndhoka dhimwe tadhi adhika komagumbo gomiti ongaashi oonakathingo, ano oondjuhwa ndhoka dhi na oothingo oonde kaadhi na omafufu mothingo noshowo komutse.

Komikunda uuna aantu taya kunu omapya, iha ya mete ashike oha ya kunu owala lumwe, ashike mboka ye na oofaalama ohaya mete mpoka ye na okukuna. Ihaya thikile owala yakuna ngeyaka.

Aantu monale mboka yali hayeende okuza komahala giili nogiili oyali haya shanga komamanya onga endhindhiliko kutya opo yali pomahala mpoka.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yi hole okukala niinamweyo yimwe kaa yishi yoludhi lwawo ngaashi okukala noonduli pomahala gamwe.

Opuna iimeno mbyoka hayi mene moma manya ngaashi omandombo, omano, omwiidhi noshowo iimeno yimwe mbyoka hayi vulu oku hupa lela moma manya.

Aantu oyendji mo Namibia unene tuu aawambo oya simananeka oshimbombo shomahangu nosho woo omboga . Oye hole woo ondjuhwa ndjoka yoshiwambo.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya simana moshilongo, oshoka oyili ya edhililwa moondhalate dhepangelo ngaashi meEtosha.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku gokumwa omwiidhi ngoka haga tetelumwe, haga gongele omwiidhi nokugu pakela lumwe aluke.

Aanafaalama yamwe oyena iigunda moka haya laleke oongombe dhawo ashike mboka yena oongombe odhindji , oya tunga omatungo moka oongombe hadhi lala, omo woo hadhi pelwa omeya niikulya.

Omeya go metale ohaga longithwa oku teleka unene komikunda ndhino dho kuushayi, ashike aantu yamwe omeya oha ye ga longitha oku tekela iimeno yawo osho wo okupa iimuna yawo yinwe.

Aanafalama ohaya longitha omashina ngoka haga yoolola gogene nokupakela iiyimati yago miipakete noshowo miinima mbyoka yina okupakelwa yilwe.

Moshilongo shetu ngaashi Namibia otunamo iinamwenyo mbyoka yagamenwa ngaashi ompanda. Ombanda oya gamenwa molwa eyego ndjoka yina, ndjoka yina ongushu yiimaliwa oyindji nonkene oyo yili yagamenwa noshinamwenyo shasimana moNamibia.

Ongalangombe oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya simanekwa noyili ya edhililwa moondhalate ngaashi Etosha. Ohayi vulu wo okudhipagelwa oshigwana moshilongo uuna kuna ondjala.

Ombwa osho ooshinamwenyo shimwe shoka hashi tila uupyu, uuna shuuvite uupyu ohashi tameke okufudha mokule. Oshihole wo okukala shili momeya opo shuuve nawa.

Uuna tashi ya piinamwenyo mbyoka yi li ya gamenwa, opuna wo oonduli dhoka dhi li dha gamenwa. Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka iileleka yi na oothingo oonde nomagulu omaleeleeka.

Aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili ngaashi America, oha yeya moNamibia yeye ya talelepo omahala ngoka omawanawa, ngaashi koondundu nosho wo komafuta.

Momahala ngoka ganika omamanya, onuudhigu wu adhemo mwamena omiti odhindji, ashike oto vulu owala oku adhamo omuti gumwe, oshoka kamuna omeya gagwana, okumeneka iimeno yilwe.

Nonando momahala ngoka ge na omamanya kamuna omeya ga mgwana, opucna iimeno mbyoka hayi vulu okumena mo ngaashi omwiidhi nosho woo omano nuumuti mboka uushona.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iikwamboga yawo momapya. Ashike yamwe ohaya longitha iikwatelwa okukuna iikwamboga yawo, ita ya longitha nando evi lyasha.

Aantu oyendji mongashingeyi nonando haya kwata oohi momadhiya ohaya longitha oosikepa okukwata oohi mpoka haya kala ya mangele oondjolo dhawo nenge oonete dhawo dho kukwata oohi.

Aanafaalama mba yena iikunino iishona ohaya longitha omatemo oku ninga uumpungu wawo woku kuna. Ashike mboka yena omapya omanene ohaya longitha uushina mboka hawu ningi iimpungu yoku kuna.

Momahala moka muna omamanya uuna omeya taga kunguluka, nenge taga matuka momamanya mono ohaga ningimo omalambo. Nenge omakololo molwa ondjundo sho omeya taga undulathana.

Miilongo niilongo yimwe, iiyenditho oyapumba ngaashi oohauto, oombasikela noshowo oonkambe. Ano ohaya ende kolupadhi okuya komahala giili nogiili tayaka talelapo nenge taya kalanda iinima yawo.

Momagumbo goongulu, ohamu kala muna okahala hoka katungwa nomasipili, muna oohi dhomaludhi nomaludhi, kaningilwapo e opalo.

Ondjugo oyo ondunda ndjoka yOshiwambo hayi kala yatungwa nomwiidhi pombanda noya tungwa nekuma. Omo nee hamu kala aakadhona nosho wo mwene gwegumbo.

Nonando aanafalama yamwe ohaya kunu iimeno yawo unene iikwamboga , opuna yamwe haya longitha iikwatelwa moka haya kunu iimeno yawo, eta yalongitha evi.

Aantu oyeli haya longitha oombautu okutaguluka omeya, unene tuu momilonga noshowo mefuta.

Oondjamba oyo iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga, oshoka ohayi vulu okudhipaga aantu noshowo iinamwenyo yimwe.

Ondjima oshinamwenyo shoka hashi kala moondundu noshowo miihwa. Ohashi li oondje tashi kutha kohi yomamanya, ohashi li wo iiyimati noshowo iikwamboga, unene ohayi yaka moofaalama dhaantu.

Iiyamakuti nenge iinamwenyo uuna yu uvite nayi, ano tayi ehama, aanafaalama ohaye yi pe omiti, ngaashi ondjamba, uuna tayi ehama, aanafalama ohayeyi pe omiti, okupitila kokana, opo yi vule oku aluka.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yili ya gamenwa moondhalate ndhoka dhepangelo ngaashi Etosha.

Uuna ta shiya komagumbo gokomikunda, oondjuhwa ohadhi kala owala tadhi ende kehe mpoka, ashike momagumbo gamwe aantu oya ninga iikuku hoka oondjuhwa dha tulwa oko hadhi pewelwa iikulya.

Nonando opuna aanafalama tayayalulwa mboka haya longitha oonyala dhawo oku likolako iilikolomwa, yamwe mboka taya vulu noyena iimaliwa yagwana ohaya longitha nando oya landa omashina go kulikolako iilikolomwa yawo.

Uuna ta shiya puunamapya , otu na oongombe dhomaludhi gi ili nogi ili. Otu na oondumetana oontokele, oonduudhe, oontiligane, oondumetana ndhoka oombulu, ndhoka dhi na ooniga, ndhoka dhi na omatunda kombunda, ndhoka dhi na iipa ya endjelela mothingo tadhi ulike kutya oongombe odha lya nawa, oongombe odha ondoka nodhina onyama ombwaanawa lela.

Aantu mongashingeyi ihaya tegelele omvula oyo yi loke yi tekele iimeno yawo, ashike ohaya longitha ominino ndhoka ya tsa uumbululu, ano odho tadhi tekele iimeno yawo, kutya nduno opokwenye nenge opokufu, shoka tashi kaleke iimeno yi na omwenyo kehethimbo noya ziza nawa.

Oohi ndhoka oonduudhe dhomomilonga odho dhimwe dhomoohi ndhoka aanafaalama yokomikunda nenge oyendji haamono, omolwaashoka oompu nokutekulwa.

Aanafaalama mboka taya munu oohi, aluhe ohaya shanga kutya oohi odhili mo ngapi ele odhi li mongapi, nongele adhihe odhi li nawa komalutu.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longowe nuudhigu uuna tashiya peteyo lyo mwiidhi. Omolwaashoka ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga teya gogene omwiidhi etaga yungula ndele etaga pakele gogene.

Aantu monale okwali haya longitha oonyala mokulikoka iilikolomwa yawo, ashike mongaashingeyi sho uuyuni yaputuka, ohaya longitha omashina gokulikola iilikolomwa yawo ihaya longitha we oonyala.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, aluhe konima yomasiku nenge giiwike yontumba, ohaya opaleke omahala ga wo goohi opo oohi kaadhi se koongaga nosho woo opo dhi kale dhi na uundjolowele.

Aantu oyendji ihaya longitha we uukonde woku teta uungwena wawo, ashike ohaya longitha uushina mboka hawu tetepo okangwena nawa kuukilila nohaka mene konima yiiwike oyindji.

Uuna tatu popi iikwamawawa otwa kwatela mo uudhila nenge oondhila ndhoka hadhi li iinima ya yooloka ngaashi iikwanyama, oosheno dhiimeno, iilya nenge omwidhi.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala mombuga hayi li omwiidhi noshowo omafo gomiti. Onduli onde mothika, yina omagulu omale, othingo onde, ondjimbi molwaala yo oyina omatotona koshipa.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna yokutekela iimeno nenge yokutegelela omvula, ashike ohaya longitha ominino ndhoka dha tsuwa uumbululu ano tadhi tekele iimeno pomakota, omeya gu uka owala mevi.

Paunamapya aantu oye hole okulongitha omukalo gumwe hagu ithanwa okutekela tagu shashamine, ano omukalo ngoka omeya haga zi momunino ngoka gwa tsuwa uumbululu uushona nenge gu na mpoka omeya haga pitile taga shashamine piimeno. Ohagu gamene iimeno kokusa omeya noshowo kokusa enota.

Oohi ndhoka tadhi tekulwa kaakwashigwana, ndele itadhi pewa iikulya yagwana , ohadhi tameke tadhi li oonkwawo , ihe ngele nomeya oga kaka, oohi ohadhi tameke tadhi ningi iilalo koongaga.

Omabanana ogo gamwe gomiiyimati mbyoka ya simana oshoka ohaga kutha po ondjala uuna we li li ohagu kupe oonkondo go ohaga koleke omuntu.

Onkoshi osho oshithitukuti shoka sha nika oshiponga, omolwashoka ohashi vulu oku dhipaga aantu noshowo iinamwenyo yimwe, sho sho wu wete sha edhililwa moondhalate ngaashi mEtosha.

Uuna omuntu ta teya ohamu ka tuta iilya muyi fale kolupale ,ashike tango manga inamu tuta ohamu ndjikile iiyaha yeni nenge oontungwa dheni opo iilya kayi ende tayi tika sho toyi fala kolupale .

Aanafalama ohaya longitha oonete oku sikila iikunomwa yawo. Ohadhi kelele oonte dhetango odhindji, dhoka tadhi vulu oku nganyeka iimeno.

Oosino odho dhimwe dhomiinamwenyo mboka ha yi kala momahala gafa oombuga, dho odha gamenwa. Oto dhi adha miikunino yiinamwenyo ngaashi mEtosha.

Muuyuni wo nale aantu oyali haya longitha iipululo mbyoka hayi kala ya nanwa koonani, ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku oku pulula.

Mombuga omuna uupyu owundji oshoka ihamu lokwa lela. Oto adha omamanya ngoka geli mombuga gatenda, gaza kumwe molwa uupyu owundji nayi.

Aanafaalama yoohi momikunda ihayi ethele oohi dhawo ondjala, oshoka ohadhi zi ongushu nohadhi kala oonshona, ano aluhe ohaya pe oohi dhawo iikulya, opo dhi kale dhina uundjolowele dho kaadhi ehame komikithi dhi ili nodhi ili.

Mongashingeyi aanafalama oyendji ihaya kunu we momapya, ashike ohaya kunu miikwatelwa moka ya tulamo owala omeya, omo iimeno tayi mene nasigo ya adha oku teywa.

Momagumbo ogendji gopashiwambo, uuna aantu ta ya teleke oondjuhwa dhoshiwambo oye hole oku dhitula metiti ndjoka lyamewa meloya.

Nonando aantu yamwe oyeshi owala oohi ndhoka oondudhe molwaala, otuna oohi dhomalwaala ogendji. Ngaashi, ndhoka dhi na omalwaala omatiligane nomatokele, ndhoka dhina omalwaala omaluudhe, noshowo ndhoka dhina omalwaala omashunga.

Miilongo yimwe kapena naana omahala gayela mpoka aantu haya vulu oku enda ,ashike ohaya toto owala oondjila dhawo mokati kiihwa kayena uumbanda washa.

Aakwati yoohi oyendji ihaya longitha uundjolo, ihe ohaya longitha oonete ndhoka oonene dhokukwata oohi, ndhoka ihadhi yoolola kutya oohi oonene nenge oonshona, ashike ohadhi tula mo ashike oohi adhihe yo taya ka yoolola nale konima yethimbo ngele ye dhi kutha mo momeya.

Egumbo lyopashiwambo ohali kala lyadhikwa niiti. Oondunda ndhoka dhili megumbo nadho odha dhikwa niiti, ohadhi kala wo dhatungwa nomwiidhi ngoka gwa muwa medhiya.

Aanafaalama oyendji mogaashingeyi ihaya longitha oongombe nenge iipululo yoshiwambo oku pulula omapya gawo ashike ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo.

Nonando aantu yamwe mboka yena oofaalama ohaalongitha omashina gokuteya iikwamboga yawo, yamwe mboka yena iikunino iishona ohaya teya nokuli likolako iiyimati yawo yene.

Aantu oyendji pomikunda oya tunga omahala goku munina oohi, moka haya landitha, nadhimwe oha ya li momagumbo gawo.

Momagumbo gamwe gongashingeyi gopashinanena oto adha mo uukwatelwa wa tungwa momasipili moka mu na oohi dhomaludhi g ili nogi ili.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo kohi yoonete ndhoka hadhi keelele oonte dhetango, oshoka ohadhi vulu okunganyeka iimeno uuna kwa pupyala.

Onduli osho oshinamwenyo shoka shi na othingo ondeendeeka nomagulu omaleeleka, ano shoshene oshinamwenyo oshile paushitwe. Oshi na oompatolone kolutu, shoka shi na olwaala olundjimbi. Ohashi li omafo komiti noomwiidhi.

Miilongo yimwe hoka omavi gena ondilo , aantu oya tokola opo yatungepo omagumbo gawo momamanya moka , omo haya lala naakwanezimo yawo ano omo owala haya kala moka sigo aluhe.

Aantu oyendji uuna taa kwata oohi momatale nenge muudhiya, oye hole okulongitha uundjolo, ashike oyendji ohaa longitha oonete okukwata oohi.

Monale uuna aantu taya tete ko omafo kiimeno yawo unene tuu mbyoka iile oyali haya longitha oompani. Ashike mongashingeyi aantu ohaya londo kokashina hoka haka kala keya ninga aale opo ya vule okuteta.

Muuyuni wopayife aantu mboka yena oofaalama nenge yena omapya omanene, ihaya longitha we omatemo okuhelela, ashike ohaya longitha oombakumbaku mboka haya helele yoyene, nohaya tekele yoyene pethimbo owala mpoka.

Aanafalama yoohi aluhe ohaya opaleke momahala gawo moka muna oohi, opo ya kwashilipaleke, uundjolowele noshowo oohi kadhi ehame koongaga.

Aanafaalama oyendji moshilongo ohaya munu oohi dho momilonga oshoka, odho owala hadhi vulu oku hupa muupyu mbuka.

Aanafaalama yoohi, uuna taya tula omeya momahala moka muna oohi, ihaya longitha omayemele ashike ohaya longitha ominino okutulamo omeya.

Aanafaalama yokomikunda ohaya ka nwetha oongombe dhawo komatale nosho wo koondombe, ashike mboka ye na oopomba momagumbo ohaya nwetha oongombe dhawo momatemba megumbo.

Otu na omaludhi ogendji goongombe, ano oombalamana, ano oongombe ndhoka hadhi vulu okufalwa kokatomeno, tu na oontsenzi, tu na uuwambongombe, oongombe ndhoka dhOshiwambo dhuushendjelutu, ihadhi yi kokatomeno, ihe ohadhi munwa megumbo.

Aanafaalama yoohi, aluhe ohaya opaleke omahala gawo moka mu na oohi, opo dhi kale dhi li muundjolowe nomehala lya yela, dhi vule kaa dhi kwatwe komikithi.

Aanafalama ohaya longitha uumbakumbaku woku tatula omakuma manga inaya kuna, ano uumbakumbaku mboka woku tatula omakuma owo hawu ende mo tango manga inaaya tula oombuto mevi, opo evi lyi kale epu dho oombuto dhi pite mo nawa.

Uunyenti owo uuthitukuti mboka hawu adhika miiheke. Pashiwambo ohakutiwa ne ngele okeku ende komeho owuna elago ashike ngele okeku ende konima omupya.

Muuyuni wonale okwali aantu mboka ya kala momithitu ngaashi aayelele. Oyali haya painta komamanya onga edhindhiliko kutya opo yali pehala mpoka.

Otu na omaludhi gi ili nogi ili gomiti ngaashi omilunga ndhoka hadhi imi oondunga ndhoka hadhi longithwa ombike.

Aakwati oyendji yoohi ihaya longitha uundjolo okukwata oohi, ashike ohaya longitha oonete dhokukwata oohi.

Aanafalama mboka ye na oofalama oonene ihaya longithawe iipululo mbyoka yanakaShiwambo ashike ohaya longitha ombakumbaku okupulula nosho wo okukuna omapya gawo .

Aanafaalama yoohi aluhe ohaya opaleke omahala moka muna oohi, opo dhaase koongaga dho dhikale woo dhili mehala mwayela.

Nonando aanafaalama yamwe oye na omashina gokuteya iikwamboga yawo mboka kaye na sha ohaya longitha oonyala dhawo yoyene okuteya iiteywa yawo.

Paunamapya aantu oyena omikalo odhindji dhokutekela noshowo okukuna. Aantu yamwe oye hole okutekela mominkaka ano ya ninga ominkanka moondjila dhoofola moka omo ne taatekele omeya yo nee iimeno tayi kunwa pokati kevi ndoka lili pokati kominkaka opo iimeno yaase komeya, nande efundja oleya oimeno oya gamwena.

Aantu mboka taya munu oohi aluhe ohaya gandja iikulya, opo oohi kadhi lye oonkwawo uuna dhasa oondjala nenge kadhi se kondjala.

Pomadhiya ohapu kala puna oondhila dhomaludhi gi ili nogi ili ngaashi ookandoko mboka haya kala yeli ya tegelela oohi ndhoka tadhi yanduka popepi nayo yedhi lyepo.

Aanafaalama haaluhe haya pulula ashike ohaya tsike owala iimeno mpoka puna evi ewanawa noshimeno shoka unene ngaa pokuma mpoka pwa fa puna uuhoho, pwa fa puna omeya opo ye hole okutsika iimeno opo yi thikile tayi mene mbala.

Opuna aantu mboka haya longitha oonyala dhawo okuyoolola iiyimati yawo noshowo okuyi pakela, ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha unene omashina ngoka haga yoolola iiyimati nokuyi pakela go gene.

Pomahala goondundu ihapu mene omiti omileeleka, ashike ohapumene owala omiti omifupi ngaashi omano, omwiidhi nosho woo iizimba.

Aanafaalama mboka ye na iikunino iishona, ohaa longitha iiyalaka oku yelekanitha evi manga inaa ya kuna, ashike mbono ye na oofaalama oonene ohaa longitha omambakumbaku goku yelekanitha evi manga inaa kuna.

Nonando moondjila dhimwe omwe enda omulonga, aantu oya dhengelapo oontopa dhiiti opo ya vule oku taaguluka po uuna taye ende po taya yi komahala giili nogi ili.

Otuna omaudhano ogendji ngaashi omaudhano goku hinga uumbasikela, taya ningi omathigathano taya dhingoloka nenge mokuhinga oshinano shontumba.

Aanafaalama ohaya kala yena iinamwenyo oyindji ngaashi oongombe, ano ohashi kala oshidhigu kuyo okutongonona kutya ndjino ongombe yandje , nonkene ohaya longitha uupapa mboka haya kala yashangako omashina gawo noonomola dhoongodhi dhawo, opo yadhimbulule kutya ndjino oyo yandje.

Otuna omahala ogendji mpoka aantu haya yi. Ongele otaya kalya uulalelo pehala lyontumba ngaashi omahala ngoka hanga landitha iikulya. Oha ga kala muna nee iitafula noshowo iipundi mo oha mu kala wo mwatema nawa.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya mbyoka hayi si mbala uuna omeya ga kaka niitaadhi vulu okufudha nawa. Ohadhi si wo uuna itaadhi pewa iikulya ya gwana.

Oombaka odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi vulu okutekulwa megumbo. Ohadhili iilya, ngaashi owala oondjuhwa. Ohadhi silwa wo oshimpwiyu, mokupewa omeya nokukala mehala lyayela.

Oongandu odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga. ohadhi kala momahala ngaashi, omomilonga. Ohadhili aantu uuna yeli momeya nande yeli komukulo gomulonga.

Aanafalama oyendji oyena omikalo dhokutekela iimeno yawo, yamwe ohaya longitha okutila omeya momikanka dhoka dhina iimeno.

Aantu oyendji pehala lyokulonga momapya oya ninga uumpungu uushona pooha dhomagumbo gawo, moka haya kunu iikunomwa yawo ngaashi, omatama, omboga, nosho wo iinima yimwe mbyoka tayi vulu oku menamo.

Monale uuna aantu yakunu iikwamboga yawo moma pya etayi adha oku tewa, ohaya teya yooyene taya longitha oonyala, ashike mongashingeyi ohaya longitha omashina ngoka haga teya gogene.

Komagumbo gokomikunda, aantu ohaya longo momapya haya kunu iilya ngaashi omahangu. Uuna ya adha oku tewa, ohaya longitha oombele oku tetako omitse dhiidja.

Aanafaalama oyendji ihaya longithawe oonyala dhawo oku teya iikunomwa yawo, ashike ohaya longitha oka shina hoka haka teya kokene, haka kuthako iilikulomwa kokene etake yi pakele kokene.

MoNamibia otunamo ewugo lyomeya ndyoka tali adhika moRuacana. Omeya ngono ohaga longithwa okuninga olusheno.

Monale aantu okwali haya tete oongombe dhawo komakutsi, ya vule okudhi dhimbulula ashike mongashingeyi aantu ohaya longitha uupapa mboka hawu tulwa komakutsi goongombe, haku kala kwashangwa onomola yongodhi ya mwene gongombe osho wo edhina lye, opo avule okuyi dhimbulula noonkondo.

Aanafalama mboka yena oohi aluhe ohaya kaleke omahala gawo moka muna oohi gayela opo oohi kadhi se dho dhikale dhina uundjolowele.

Uuna aantu taya kwata oohi momadhiya ohaya longitha oonete oonene ndhoka hadhi kala dhakwatwa kaantu ye vulithe puyaali. Oonete dhika odho dhimwe aantu haya pewa nenge hadhi kala metwa kepangelo, opo kaya pitililithe omwaalu nenge omulandu ngoka gwatulwapo gwokukwata oohi.

Aanafaalama yalwe ihaya kunu mei tango, ashike ohaya kunine manga muunayilona woku kunina. Moka haya tegelele oshimeno shi koke sigo opo ndondo yontumba opo nee nawa ye keshi tsike mevi.

No nande aanafalama oyendji yoohi oyeli owala taamunu oohi ndhoka oondudhe, yamwe yomuyo aashona oyeli taamunu oohi oontokele.

Oondjamba oodho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya gamenwa, ano dha nika oshiponga. Ondjamba otayi vulu yi ku dhipage unene tuu ngele we yi hindi. Omunkati gwawo ohagu vulu okukwata omuntu ndele e tayi mu ekelehi kokule hwi.

Oonkoshi odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya gamenwa kepangelo, oshoka odha nika oshiponga. Odha tulwa mondhalate ya gamwenwa. Aantu ohaya yi mo owala uuna taya ka talela po, ihe ohaya kala ye li kohi yegameno lyaantu mba haya longo mo.

Aantu monale oyali haa longitha omatemo okutatula omakuma ngoka geli mepya konima yokupulula, ashike mongaashi ngeyi aantu oyena uushina mboka hawu tatulamo omakuma opo aantu yavule okukuna.

MoNamibia otunamo omahala ngoka omawanawa moka aantu yokiilongo osho wo yomoshilongo shetu haya ka talelapo hoka kuna omavi giindumbila go gene, ga ninga ondundu paushitwe.

Oohi ohadhi si mbala uuna omeya ga kaka nenge ihaadhi silwa oshimpwiyu. Unene tuu ngele sheya piikulya inaayi gwana.

Aanafaalama yoohi aluhe ohaya tala oohi dhawo ngele odhili megameno unene tu ngele opuna dhoka tadhi ehama nenge opuna dhoka dhasa ondjala tadhi li ookwawo.

Oonkoshi odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka yeedhililwa momahala ngaashi Etosha, hoka aakwiilongo haye ya kutalelapo oshoka kiilongo yawo kadhiko.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo shoka hashi kala momeya mefuta. Uuna ya dhipagwa omagadhi ngoka taga zi mo ohaga longidhwa oku aludha omakutsi, okukeelela oombepo oombwiinayi noshowo oku aludha iilalo yomeya.

Aaniilonga nenge aakwanezimbo ethimbo ndyoka kaye na shoka taya ningi ohaya yi pehala lyontumba mpoka pwa mwena nawa, opo ya vule okutyapula ethimbo lyawo pamwe naakwanezimo lyawo.

Aanafalama yoohi, aluhe oha ya pe oohi dhawo iikulya opo ya kwashilipaleke uukolele woohi, dho kadhi ehame kondjala.

Ongolo oshinamwenyo shoka hashi adhika mEtosha nohashi monika shafa ondoongi, oyo yimwe yomiinamwenyo ndyoka yasimanekwa.

Ongandu oyo oshinamwenyo shomomeya hashi kala unene momilonga noshanika oshiponga oshoka, ohashi li aantu niinamwenyo yomomeya.

Mefuta, ohamu kala muna oondjila ndhoka dhina omagulu omale, nosho wo omilungu omile, hadhi kala dha tegelele oku mona oohi, opo dhi vule okulya oohi ndhoka.

Kaandje oha adhika komikunda hoka kuna iihwa unene hoka kuna oohambo, ohali noku dhipaga iimuna ngaashi iikombo.

Pamuthigululwakalo gOshiwambo, konima yokuyungula iilya, aakulukadhi noshowo uunona wuukadhona ohaya kutha iilya mbyoka ya dhengwa ndele e taya yele. Ano iilya haye yi tula montungwa e taya tameke okuyela. Sho ombepo tayi pepe yo nayo otaya yele nee opo iilya yi kale ya yela, etutu li ze kumwe.

Oonkoshi odho dhimwe dhomiithitukuti mbyoka yili ya gamenwa ano yili ya tulwa moodhalate dha gamenwa dhili kohi yepangelo. Aantu ohaya yi ya ka tale iinamwenyo mbyoka ngaashi komahala taga tumbulwa kutya Etosha.

Aanafaalama yamwe ngaashi mboka ye na iikunino iishona ohaya longitha oshikonde okuteta ko omafo ngoka inaga pumbiwa kiimeno, ashike mboka ye na iikunino iinene ohaya longitha omashina gokuteta ko omafo kiimeno.

Aanafalama oyendji mboka haa munu oohi oya tamekela okukwata uuhi mboka uushona

Oohi ohadhi si mbala uuna omeya ga kaka nenge dha ninga ethimbo ina dhi lya iikulya ya gwana nande inadhi pewa.

Uuna aanafalama ya mana okuteya iilikolomwa yawo ohaye yi pakele mooshako opo yi vule kapungulwe hoka yina okuya ..

Oonzi odho dhimwe dhomiimuna mbyoka ya simana. Oshoka omafufu gawo ohaga longithwa okuninga oombindja osho wo oondjato nenge ndi tye iizalomwa.

Momatale oha mu kala muna oohi. Aantu oha ya longitha ihe oonete dho ku kwata oohi, ee ta ye dhi kwata mo.. Aantu yamwe oha ya longo pooha dhomatale mpoka, opo ya kale ta ya tekele iimeno yawo nomeya ngoka ta ya kutha momatale.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi vulu oku dhipaga aantu ya hindwa. Ohayi aadhika momahala ngaashi mEtosha.

Aanafalama yamwe ohaya longitha oonyala oku teya iikwamboga yawo ashike yamwe ohaya longitha omashina ngoka haga teya iikwamboga gogene.

Aantu mboka yena ehalo lyoku ilonga nkene oohi hadhi kwatwa, oha yeya kwaa mboka ye shishi nawa oku kwata oohi noonete, ya tale nawa nomeho nkene hashi ningwa.

Omahala moka aanafalama taya munine oohi dhawo omuna oondhila dhomaludhi ogendji ndhoka hadhili oohi noya kotoka shoka yatulako onete kombanda opo ka dhivule okulyamo oohi.

Omambakumbaku ogo haga longithwa kaanafaalama mongashingeyi oshoka ohaga endelele okupulula go ohaga kutha po oshinano oshindji. Aantu ohaya pulula pethimbo, yo ohaya teya nawa pethimbo.

Momagumbo gamwe gomomikunda oondjuhwa ohadhi pewa iikulya pevi mpoka hadhi hadhi hadha dhodhene, ihe momagumbo gamwe unene tuu gomoondolopa ohadhi pelwa miikwatelwa.

Uuna aantu ya mana okuteya ohaya longitha iikwatelwa yawo moka haya tula iilya nokuyi ndjikila nawa opo kaayi ende tayi gu mondjila sho taye yi fala koshipale.

Omukalo nguka gokutekela iimeno nominino ndhika hadhi ziiyile omeya pomakota giimeno ohadhi kaleke iimeno ya ziza nohadhi kaleke iimeno yi kale yi na ongushu yo kaayi se.

Aanafaalama ohaya longitha oonete dhoku keelela oonte dhetango ano opo iimeno yawo yaase omutenya . Kaayi ganye yo yi kale yina uundjolowele.

Aantu mboka ha ya tekula uuyuhwena aluhe oha ya kaleke ehala lyawo lya yela opo kaawu se koongaga. Oha ye wu pe woo iikulya yagwana wu shuwe wukoke mbala.

Aanafalama monale oyali haya longitha iikonde okuteta ko omafo ngono inaga pumbiwa kiimeno yawo. Ashike mongashingeyi ohaya longitha omashina ngono haga tete ko omafo go gene ngono inaga pumbiwa.

Opuna omiti dhoka hadhi vulu okukala nomwenyo naadhoka hadhi vulu okumena momahala ngoka gena omamanya ano momahala moka ihamu kala muna omeya. Ohamu mene owala omiti dhoka dhina omidhi dhaya mokule okuthipa omeya ngaashi, ominkuzi.

Momahala ngoka ga nika evi, nenge omamanya, onuudhigu mu mene omiti nenge omwiidhi oshoka kamunasha omeya ga gwana.

Momagumbo gongashingeyi oondjuhwa ihadhi pewa we iikulya pevi, ashike iikulya yoondjuhwa ohayi tulwa moshikwatelwa moka omo hadhi lile.

Pomahala go mayiyuvitho nawa ohapu kala pena ondunda moka aantu haya kazalela noshowo uupundi mpoka aantu haya lala uuna taya fudhapo .

Monale aantu oyendji oyali haya longitha omamwitho okuteta omwiidhi, ashike mongashingeyi aantu otaya longitha omambakumbaku ngoka haga tete omwiidhi.

Omunkulofuta olyo ehala ndjoka aantu haya yi naakwanezimo lyawo yaka dhane ngaashi uunona nenge yaka dhengwe oombepo dhawo.

Aanafaalama mboka yena uutale wokumuna oohi momukanda, aluhe ohaya kwashilipaleke opo yape oohi dhawo iikulya opo dhikale dhina uundjolowele dho kaadhi se kondjala oshoka uuna oohi dhasa ondjala iha dhi kala dhina ongushu no hadhi si mbala

Kuushamba aantu ohaya longitha omeya gomomadhiya, oku teleka, okuyoga noshowo oku hugila iimuna yawo. Ohaa longitha woo omeya ngaka oku tekela iikunino yawo.

Aamuni yoohi aluhe ohaya opaleke omahala goohi dhawo, opo ya kwashilipaleke uundjolowele, oshoka oohi ohadhi si uunene uuna ehala lya kaka.

Aantu mboka haya kakwata oohi komatale aluhe ohaya gongele uuhi mboka uushona opo yavule oku wu tekula kegumbo ,yo yavule oku dhilanditha uuna dha koko.

Komagumbo gokomikunda, iikombo ohayi lala miigunda ya dhikwa niiti, ashike moofaalama nando nditye komagumbo go koondoolopa, iikombo oya tungilwa omatungo moka mwa yela nohayi silwa nawa oshimpwiyu.

Omolwa uupyu owundji mboka wu li momahala ngoka ge na omamanya nosho wo omvula ndjoka ihayi loko unene, ethimbo limwe nonando oya loko omeya ihaga kalele. Iimeno ohayi si po komutenya.

Momahala goondundu ihamu mene omiti ominene ashike ohamu mene owala omwiidhi noshowo omiti ndhoka omihupi ngaashi omano .

Momahala moka mwa nika omamanya ihamu mene naana omiti odhindji, omolwashoka omeya oga pumba, nomiti ihadhi kala dhina omwenyo.

Opu na iimeno mbyoka hayi mene momamanya ongaashi omwiidhi, omano, ominkunzi nosho wo iimeno mbyoka hayi vulu okuhupa momamanya.

Ngele osheya pomuthigululwakalo gwaawambo oye hole okulya oshimbombo shatelekwa nuusila womahangu nomboga ndyoka yamuwa mepya.

Aanafalama yiimeno olundji ihaakunu oonkenya dhiimeno yawo mevi ashike ohaya kunine muuplota woku kunina opo nawa yavule okuka tsika mevi una wakoko nawa.

Aantu mongaashi ngeyi ihaya longitha we omamwitho okuteta omwiidi giinamwenyo yawo ashike ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tete owala lumwe omwiidhi nokuga gongela ano okuga ninga ongonga lumwe aluke.

Ehala lyomavulukilo olyo ehala ndyoka hali kala lina okangwena nomiti dhaziza nawa. Olina uudhanitho wuunona ngaashi omakwilika . Ohali kala wo lina iipundi mpoka aantu haya kuutumba opo yavulukilwe vulu niitafula mpoka aantu haya kala uuna taya tyapula omathimbo gawo.

Pashiwambo uuna omuntu to telekele aayenda, odjuhwa yoshiwambo oha yi tulwa metiti ina yi tetwa ano tayi yimo ayihe yuudha, oshoka aayenda ihaya topolelwa.

Aantu mboka ya like nale muuyuni, aluhe oya li ha ya shanga komamanya, omandhindhiliko, nande oondjokonona dhawo. Aluhe oha ya thigipo ne, endhindhiliko lyontumba ngaashi ekolotse lyoshinamwenyo.

Aantu oyendji ihaya longowe opapya gapwako nande ya longe momapya, ashike ohaya ningi uumpugu moka haya kunu oombuto dhawo noku kala taye dhi tekele, nasigo iilikolomwa yamene noya adha ethimbo djoku tewa.

Aanafaalama yoohi aluhe konima yomasiku gaali nande gatatu ohaye ya okukonakona oohi dhawo ngele odhili tuu muundjolowele oshoka opuna oohi ndhoka hadhi li oonkwawo.

Miilongo yimwe, aantu oye hole oku tungila pomahala mpono ge li popepi noondundu, oshoka thimbo limwe oge ba ombiliha oshoka iha ga futwa. Omathimbo gamwe omahala ngoka ge li popepi noondolopa ogena ondilo shi vulithe ngoka ge li popepi noondundu.

Pooha dhefuta ohapu kala puna omadhila ngoka hagi ithanwa omaflamingo, ngoka haga li oohi, ano haga kala owala kooha dhefuta, ga tegelela oohi ndhoka tadhi anduka ko.